Abakazi bava ku gherera nku nga bali ku golola eka dhino enku badhe twise ku mitwe era nga balli ku tambula ku luguudho olweitaka nga bali kugya ere. Oluguudho lulina eisubi elya kilagala kumbali era nga kubonheka oti bali mu kibira era yebava oku gherera enku edho. Enku dhino badhi kozesesa okufumba emere gyetulya eka nga era odhita mu ziiko gha kuma omuliro ghasobola okudumba emere ghalya.

Akanonhi akamanikibwa nga enyange akeru kali kubbuluka, kano akanonhi kabbuluka okugya aghaba ebisolo nga ente era nga kano akanonhi kakomba enkodho edho era kadhimodha edhiba kunte. Kayambaku otola enkodho kubisolo ebyeka enkodho edhandhibiretere okulwala era katera kuba aghali ente, omusana gulikwaka.

Akati ka kilagala akemeleile mu lwangaala nga ghano ghazila miti gindhi. Akati kano kafanhanha bulungi ela kemeleile konkakonka ghekali tobonagho miti gindi. Kumbali kwako oba einhuma ghako obonayo ebileli nga bino bya kala eya bulu ela nga bili light bulu nga kwotaile kumbali okuli ebyerubyeru oti muzirazira okulaga nti embera y'obwiire eboneka ekaali ya kunkyo, ghale akasanha kali kuvaayo okwaka, akati kano kaboneka bulungi keyagaza.

Engege edhanhikibwa okukala kumbali kwo mwiga era nga bwoba obweinhe omwiga gulimu amaadhi, gholinga kumbali kule obonhaku ensozi era kuliku nho lutindho dhino badhanike dhi ghemu amaadhi dhitononheka basobole oku dhitundha dhino nnhingi tidhibalika badhanike ku biti.

Abavubuka babili bali ku lyato oba ku kaatooto kuba katono. Ali embeli ali kasuka katimba akavuba ebyenhanda. Nga ali einhuma agemye enkasi, ali kuba enkasi obona nti elyato ligya mu maiso bagemeyo ku ebyenhanda. Bano bali ku mwalo omunhenhe kuba ogubonhera ele ghala. Ela omwalo ele yegukoma eliyo ebintu ebitabonhekeka nabulungi. Aye ghano ghebali obonagho akatimba kebali kusuula. Akatimba kanho bakakozesa okugema ebyenhanda byetulya. Ela bwebamala obigema, babitoola mu katimba ba gya babitunda.

Obusolo obwo munsiko nga buno bungi era bwe mereire ghano bwidhye kulya ku isubi kwitale, eisubi lye bwemereiremu ikalu era lya kitakataka nga gholinga eghala obonhayo emiti nga ginho gya kilagala omusanha guli kwaaka okufa obufe.